Urukino ruriko ruraba, ruriko ruhuza abanyeshure bo kw'ishuri ryisumbuye ryikiyaga Tanganyika, bambaye impuzu zitukura hamwe nabo kw'ishure ryisumbuye ryo mwi Rohero bambaye impuzu z'urwatsi rubisi. Urwo rukino rwaheze, abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuye ry'ikiyaga Tanganyika aribo batahukana itsinzi.

Ni ku munsi wa gatanu inyuma ya sasita, abanyeshure bari batanguye gukora isuku mu mashure, harimwo gukorapa no gukubura. none amazi aciye akama. Ayo mazi arabagiriye nabi kuko ntibaja kwikorera indobo k'umutwe.

Umuguruwo mu mwaka w'icena hamwe n'umwaka w'icumi na rimwe kw'ishuri ryisunguye rya jabe, ni we watangye mu mitwe mu rukeno rw'umupira rw'amaboko vure rwa bahuje ukaba rwari rwitabiriwe n'abantu benshi ntiworaba.

Ishure ry'isumbuye ryo kuri Mutimamweranda ryigako abakobwa benshi Kandi barazi gukina urukino rw'umupira w'amaboko. Iyo ari kuwa gatandatu, imbere yuko baja mubindi bikorwa babanza kugira imyimenyerezo yurwo rukino.

Iyo ari umunsi w'ukunonora imitsi, isaha y'ico cigwa igeze, umwigisha arashira abanyeshure mu kibuga, hanyuma akabaha umurongo n'inyigisho nonoramubiri baza gukora. Ivyo abigira kugira abanyeshure baze gukurikiza ivyo yabwiye nkuko abishaka.

Abatanye mumitwe m'urukino gw' umupira w' amaboko ni abanyeshure bo shure ryo mwi rohero hamwe n' abo kwishure rya mutima mweranda uravye ingene urukino ruriko ruragenda abo kwishure ryo mwi rohero nibo bakerebutse gusumba abandi.

Kw'ishuri ry'uburaru ry'abakubwa igitega eyo abanyeshuri bavuye mu mwanya wo kunonora imiti abana bamwe babo barakinu dukino dutandukanye abandi bakagenda baraganira kugira abaje kwihindura abasubire mu'ishure.

Urugi rwo ku kazu ka sugumwe k'abahungu baragwishe, bigatuma hasohoka imyanda ikabangamira abanyeshure na canecane abegereye ako kazu, amadirisha yako ariko utuyungiro.

Utuzu twasugwumwe twokw'ishure ryomwirohero dusa neza cane; turakayangana indani n'urugi gwinjirayo rusize irangi risa n'ugwatsi rubisi; vyose bisa neza eka uhagiye ntiwokwipfuza kuvayo.

Ku munsi wa gatandatu abigisha bo kw'ishure ryisumbuye mu Kamenge bahora baza kwinonora imitsi bagakina n'umupira w'amaboko. Ivyo babikora kugirango bitegurire inkino zihora zibahuza n'abanyeshure.

Kuber'ari muburuhuko, ubuzu bwa sugumwe bw'abakobwa bwo kw'ishure ryisumbuye ry'Imatana basizr babwugaye. Ubwo buzu uburavye urabona ko ata suku rikwiye bugirirwa bikwiye guhinduka.

Kw'ishuri ryo murumonge ah'abanyeshuri bamesera ,harashaje uharavye wogira n'imicafu kandi ariko hameze , umuyobozi mukuru akwiye kububakira ahandi hantu bamesera.

Kw'ishuri ry'inyawugete amashuru abanyeshuri y'ibigamwe hamwe n'uburaro bitandukanijwe n'ikibuga kinini cane bakinirako umupira w'amaboko iruhande yaho hari biti vyinshi hamwe n'utuzu twasi ugumwe.

Imatana, ubuzu bwasugumwe bwaho burashaje kandi butatu bwaruzuye baciye babwugara abahungu basigaranye akazu kasugumwe kamwe gusa, niko bose bahuriramwo .

Amaza imisi yebonekeza abanyeshuri bagwaye ingwara yakorera kw'ishuri ryuma kinama nti bamenye ko biterwan ikibazo c'akazuka sukumwe kutuye, kandi, kandi aseseye hanze iyo myanda ni yituma abanyeshuri bagwara.

Utuzu twa surwumwe tw'abahungu turi hepfo cane y'amashure kandi umengo ni mu mwonga kuko hakikijwe n'ibiti vyinshi iyo bakeneye kujayo baraherekezanya kuko haba hateye ubwoba nta matara barashirayo.

Ku musi wa gatandatu, abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Bwiza barahurira hamwe kugira bakine imikino itandukanye. Bamwe bakina umupira w'amaboko abandi bagakina umupira w'amaguru, bose bakaryohegwa.

Ku wagatandatu, niho habaye urukino rw'abahungu rw'umupira w'amaboko vori, ruhuza'ishuri ryo kwi Jabe hamwe n'ishuri ryo mu Nyakabiga. Urwo rukino rwari rwitabiriwe n'abantu benshi kandi bararyohewe.

Akazu kasugumwe kabakobwa kokwishure ryuburaro ryo mukivoga kari inyuma yuburaro bwabakobwa impande yaho hari ingazi zine umanukana ugiye kukibuga caba cumupira wamaboko canke cumupira wamaguru

Urukino gwahuje abanyeshure bo kw' ishure rya mutima mweranda hamwe n' iryo mwi rohero ,gwari ruryoshe cane, abanyeshure baje kurushigikira bari benshi kandi baha inguvu abakinyi bariko barakina kubw' umunezero.

Utuzu twa surwumwe tw'abapfasoni nitwo tuba dukwiye kugirirwa isuku ryinshi kuko aribo bakunda kugwara ingwara z'isuku rike ugiye mu kazu ka surwumwe k'abantu bose n'ukwama wiyubara.

Mu mwanya wo kwinonora imitsi habaye urukino rw'umupira w'amaboko rwahoje abakobwa bo mube icumi na rimwe hamwe nabo mu be icumi na kabiri urwo rukino rwariruryoshe, kuko rwari rwo kwitegurira ihiganwa rizoba.

Kuruyu wagatandatu harabaye urukino rwumupira wamaboko rwahuje abayeshure bo kwishure ryisumbuye rya mutima mweranda bakaba bari bambaye impuzu zisa nurwatsi rubisi hamwe nabo kwishure ryivugizo bakaba bari bambaye impuzu zisa nubururu.

Ibubanza kw'ishure ry'umwaka w'icumi na kabiri hari amabati asize urwatsi rubisi ,imbere y'iryo shure hari ikibuga kinini bakinirako umupira w'amaboko w'abahungu cank'abakobwa.

Abakinyi b'umurwi Kerebuka n'umurwi Nteranjimbere, ni bo batanye mu mitwe kuri uyu wa gatandatu mu rukino rw'umupira w'amaboko. Urukino rwarangiye Kerebuka ariyo itahukanye intsinzi, ku manota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itandatu n'abiri.

Hirya no hino y'ikibuga c'umupira w'amaboko hateye butwatsi twinshi, ku ruhande rwo hepfo naho, hateye amavoka munsi y'ayo mavoka, niho bakunda kumena imyanda.

Akazuka sugumwe ni kimwe mu bibanze umuntu ya makwiye kwitwara rikakugira isuku akoresheje ibikoresho vyabigenewe nk'uburoso isawuni yabigenewe hamwe n'amazi, ivyo bintu ntifite kukwigera bibura.

Inzu nziza yera ikaba ifite imbuga isize ikaburimbo, hasi hakaba hari utuntu ducafye turimwo amabara y'ubururu, ayasa n'ugwati rubisi, ayatukura, eka nay'umuhondo hakaba hari n'utuntu abana bakiniramo.

Mu kwirinda ingwara z'isuku rike abanyeshuri bo kw'ishure ry'imyuga rya kiryama barabubakiye ibigega bibiri vy'amazi kugira ntibazigere bayakena, i ruhande yaho har'umugozi wo kwanikirako impuzu umunyeshuri umwe yameshe umusegetera niho yawanikiye.

Akazu ka sugumwe y'abakobwa kw'ishure rya Carama gasize ibara ryera ku muryango, gafise n'utuyungiro ku madirisha. Ibiyo vy'umuryango barabimenaguye kubera ubukubaganyi bwabo.

Ku kibuga c'umupira co mu Kamenge, habereye urukino rw'umupira w'amaguru. Rukaba rwahuje abanyeshure bo mu buseruko bw'igisagara ca Bujumubura, kandi rwashigikiwe n'ibanki y'ubudandaji. Urwo rukino rwari ruryoshe cane kandi rwitabiriwe n'abantu benshi.

Abanyeshure bo mu mashure y'uburaro, n'umwanya wabo w'akaruhuko .Bariko bakinira ku kibuga c'umupira w'amaboko biciyemwo imice itatu. Umukino bariko barakina nuwo kuyora amazi mu ndobo bakayirukankana .

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri hagati y'amashuri afise amabati y'urwatsi rubisi, hino yaho hari utwatsi dutotahaye turimwo ishurwe hagati n'igiti c'amavoka ku ruhande.

Icumba bashinguramwo imiti kiba cagutse kandi gifise n'ububati bwinshi cane bufise n'isuku, baragerageza kuvyitwararika, kugira birinde ingwara z'imicafu zishobora kuja mumiti y'abagwayi .

Abanyeshure biga ivyubuganga hageze kobiga barabereka ibihimba bimwe bimwe umubiri ufise kugira umurwayi bazomenye ico bavura barabereka amenyo umutima amahaha urwagasha eka nibindi bihimba bitandukanye

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda bikora gutahura ibiharuro bararondeye umwigisha abigisha mu mwanya w'akaruhuko, kuko biteguriye gukora ikibazo ca leta kuva uwo mwigisha je bariko barabona icahindutse, kuko agerageza kubasubireramwo ivyo bizemwo'ishuri vyose.

Kwishure ryisumbuye nderabigisha mugisata c' ubuganga aho bapimira ingwara hama hari isuku ryinshi iruhande yaho bahashira ikizimyamiriro kugira bame bitegekanije hagize isanganya rishobora kuba.

Abanonosoye ivyigwa bijanye n'ibiterwa, bategerezwa kugira ivyuma bipima ivyo bitegwa kugira bamenye kw'atakintu vyica ku magara y'umuntu, amagara n'amazi aseseka ntibayobore.

Aho bapimira ingwara hategezwa kuba hari isuku ryinshi n'ububati bwiza bwo gushinguramwo kamwe kamwe kose kugara ivyo babigira kugira bashobore gukinga imicafu hamwe no kubika neza ivyo batoye.

Aho bashingura ibitabo ni ho bagize ikibanza c'ububiko c'ibindi bintu vyose ivyo umuyobozi ntavyemera, kandi abibonye arashobora kubahana, kuko biteze uruhagarara mu gihe umuntu aje kurondera igitabo.

Icumba ababikamwo bitabo vyo gusoma kinemwe ibitabo vyinshi cane vyo mu bisata vyose haba mu vy'ubuhinga mu vy ubuganga mu vyo inkuru za kera iki ibintu vyose umuntu akeneye aragenda agatori gitaba agasoma.

Kw'ishuri hari icumba bashinguramwo ibitabo kandi bakabipanga ku murongo kuburyo uje kurondera igitabo bitabagora kukironka. Hejuru yaho ku ruhome, hashushanije ibihimba bikuru bikuru vy'umubiri mu rurimi rw'icongereza.

Umuryango w'uruzitiro rw'ishure uruguruye rushigikije ibuye, hirya yaho munsi y'igiti hari umugabo afise ikinga aha hagaze bamwankiye kwinjira kuko iryo shuri ntamakinga bemerera ko yinjira.

Hageze umwanya wo gukina, abanyeshure birukanga hanze, bagatangura gukina bisanzuye. Abana bakiri bato bamwe baragwana, abandi bakagwa hasi, abandi bakivundagaza ariko abariko barakura gato, barakina hama bagasubira mw'ishure bameze neza.

Ishure ry 'umwimenyerezo wintango hacapfye utuntu twinshi kumpome kugira basamaze abana babahe n ' utuntu twogukina mwiryo shure umwana arishitsemwo acayibagira kurira.

Amashure meza asize ibara ry’umuhondo kumpome n’ibara ry’urwatsi rubisi hejuru kumabati. Mu kibuga cayo mashure hari amabendera abiri y’Urwanda hari n’utwatsi twiza dukikujwe n’amashugwe.

Akazu ka surwumwe gafise irangi ry'ibara ry'urwatsi rubisi, ni gato cane ku buryo n'umuntu ashobora kudakwirwamwo. Abantu bavyibushe barahagirira ingorane.

Ikibanza c' ishure babikamwo ibitabo eka n' ibindi bikoresho vyose bakenera mumashure harimwo intebe, utumeza, imitaka ibiri, impapuro, amakaramu, umubumbe w'isi, ivyuma bisohora impapuro eka n' ibindi bintu vyinshi.

Umunyeshure avuza inkengeri nta na rimwe ntacererwa, ntasiba, ntataha hategeze, ibintu vyose abikorera ku mwanya kuko ariwe abwirizwa guha umurongo abandi banyeshure.

Ububiko bw’ibitabo buragutse ariko uwubijejwe ntarutonde agira ibitabo bimwe birasanzara bimwe kuntebe ibindi kumeza ibindi bikaba vyuguruye, ntarutonde na rumwe ruhari.

Utuzu twasugumwe tw' ishure ryo ku mutanga, ni twinshi twubatse neza kandi imiryang' isiz' ibara ry' ubururu, ese hoguman' isuku nkiryo hafis' uyumunsi kuko vyorind' abanyeshure kugwara.

Kwishure ritoyi ry' ibukiranyana ikibanza bashinguramwo ibitabo kiruguruye kandi vyose birasanzaye bimwe biri kumeza ibindi biri kukabati ibindi biri ahantu hose ushikira ntanakimwe kiri kumurongo.

Abanyeshure bo mumashure y’intango hamwe n’ayisumbuye, hageze umwanya wo kuruhuka bamwe baraganira abandi bagakina udukino dutandukanye, hari n’abaja kuruvuma ariko bose bakaryoherwa.

Abanyeshuri b'umwaka w'icenda barakunda kugirir’isuku ishuri ryabo, iyo batashe basiga bahanaguye ikibaho bakorufya ishuri bahanaguye akabati ka mwigisha ugasanga karasayangana, hejuru yako akabati hari ikirepe batamwo ubucafu.

Ishuri ryigenga ry'i Matana, rifise amashuri meshi cane, yaba ayo mu myaka y'intango canke ayisumbuye. Abanyeshure bahiga ni benshi, ariko bafise n'ikibuga kinini co gukiniramwo, kuburyo atawidoga hageze umwanya w'akaruhuko.

Abanyeshure bo mumwaka wakane bakunda kumanika indome canke amungane yigifaransa kuruhome kugira baze bariyibutsa umwigisha yama yitwararika ko iyo abahaye akabazo ivyo bamanitse abanza kubikuraho kugira ntibabirabireko

Umugambi wa Leta wa twige twese , warahaye aburenganzira abantu bakuze canke bahevye amashure , nabo ko bashobora kugenda bakiga gusoma n' ukwandika. Baciye bagirisha imyimenyerezo abazobikora, ku buryo ubu bariko barafasha kwigisha abantu bakuze .

Ubirabiye kure ntiwumenya ko igiti kinini kiboneka kwibarabara ari ikirindani mu gigo c'ishuri ca berenadeta mweranda kwibarabara harakayira abantu baguma barenganamwo, kandi n'impande y'ika burimbo.

Mw'ishuri ry'umwaka wa kabiri bafise intebe zimwe zisizirangi ritukura izindi zidasize, ariko zose ziise amaguru y'ivyuma asenzirangi ry'urwatsi lubisi abanyeshuri bagiye gukina basize imipira yabo y'imbeho ku madirisha, kandi amadirisha ruguruye umunyeshuri umwe wenyene ni we yasigaye mw'ishure.

Umuyobozi mukuru afise imodoka yera kandi akunda kuyihagarika munsi yibiti biri hagati mukibuga vyokwishure kugira ntiyakirwe nuruzuba igiti kimwe nico kiboheyeko ikengeri

Inyuma y'ishure ryo mu mwaka wa gatanu, hateye ibiti bishaje vyamaze no gutangura kwuma kubera ari muci. Musi y'igiti kimwe batereyeyo intebe yavunitse kandi niho bata n'imyanda.

Ibiro vy'umuyobozi mukuru biruguruye, ariko wewe siho ari, yahasize umwanditsi. Ariko akurikirana ikibazo c'abanyeshure batorotse, basimbutse urugo bakaja hanze kandi amasaha yagiye.

Kwishuri ry' igahora iyo bakoze ikibazo kibahuza n' ayandi mashure amanota baraheza bakayamanika imbere y' umuryango wo kwishuri kugira umunyeshure umwe umwe wese aze araza yirabira amanota yaronse abanyeshure bamwe bataha babaye abandi bakaryohegwa.

Ishuri ry'intangu ryo mu rushanga abanyeshuri bamwe baho barambara umwambara ubaranga abandi nta bo bambara kuberamwo ikoromake abo banyeshuri bakeneye uwobashikako kugira na bo base n'abandi.

Ishure ryo muwagatandatu mugisuru rirashaje kandi ntanumuryango uriko umwigisha yatanze umwimenyerezo w’icongereza abanyeshure baja gukorera muhira bazogaruka kuwukosorera hamwe kuwambere.

Kaneza ni umuvyeyi w' abana batatu umwe yiga mumwaka wa gatanu uwundi yiga mumwaka wa gatatu uwundi yiga mumwaka wambere abo bana iyo bavuye kwishure baca gusuma ivyo bateka ngo bafungure kuko umuvyeyi wabo aba akiri mumirima

Mubiro kubuyobozi hategerezwa kub' ibikoresho bikwiy' akenera, harimwo i mashini nyabwonko, impapuro, icuma cogusohor' impapuro, inteb'izunguruk' arik' ico tutokwibagira n' umuti wokwipompa kugira yic'ubucafu.

Kwishure ryabihebeye imana bakunda kuhashira ibikoresho bikwiye kandi bitandukanye eka bakibuka nivyuma abana bakinirako, ivyuma vyaho bisize amabara atandukanye harimwo ayatukura, ayasa nubururu eka nayasa numuhondo.

Uyu mwaka ishure ry'i Busiga ryararonse ibitabo vyinshi vy'abanyeshure, ku buryo umunyeshure umw'umwe wese ashobora kugira igitabo ciwe. Ese abanyeshure nabo bobifata neza, kugira turabe ko biba biramaze kabiri.

Ishure ryisumbuye ryo kumutanga ryarategekanije amamashini nyabwonko akwiye kugira abanyeshure bashobore kuzikoresha, ariko ikibabaje hari abanyeshure bamwe aho kuzikoresha ivyo zagenewe baca baja kwirabira amareresi.

Abanyeshure bo mwaka wa gatatu, bagiye mu buruhuko, basiga intebe ziri mu kajagari, ata suku, eka vyose ata kintu na kimwe gipanze. Iyo ari ibihe vyo kwiga naho, bafata ingwa, bakandika ku ntebe.

Kubera Kanyange icigwa c'ubuhinga kimugora akunda kwicara imbere kugira abandi banyeshure ntibamusamaze, hageze gutaha abanza gusubiramwo ivyo yize kugira abone ko yabitahuye.

Uno musi niho bateguye umusi mukuru w'abana biga mu myaka yo kwimenyereza n'abana biga mu wambere ku Bene Mukama. Babateguriye utuganuje tudasanzwe, umwe umwe wesa araza gutaha aryohewe.

Umupfasoni yigisha mu mwaka wa gatatu, avuye mu karuhuko ko kwibaruka, none yasanze abanyeshure bari inyuma mu vyigwa, aca ahitamwo kuza aratondana umwana kugira abigishe.

Mw'ishuri ryo mu mwaka w'umunani biga basubirayo abanyeshuri bamwe barataha ariko hari abanyeshuri babiri bataha kure kandi bataba bafise nivyo bafungura bahitamwo kwama baguma mw'ishuri abo banyeshuri barateye ikigongwe kuko atamwana numwe abakebuka

Umunyeshure yiga mu mwaka wa Kane , umwigisha yamuhaye igiharuro co gukorera kukibaho indwi kurwiza indwi gutera kimwe bingana bingahe? umunyeshure yabanje gufata indwi agwiza nindwi atora ko bingana mirongo ine nicenda, afashe mirongo ine nicenda guteranya kimwe aca atora mirongo itanu.

Ivyuma bifatanij' inkingi z' ishure ryo mu kinanira, amadirisha n' imiryango bisiz' irangi ry'ibara ritukura, imbere yayo mashure hatey' ibiti vyinshi vyamavoka kandi bisa neza cane.

Kubera imvura iriko iragwa, ntivyakunzeko abanyeshure bataha, Ico boshimira iryo shure, rirafise amabombo menshi akwiye kuburyo umunyeshuri wese avuye mu kazu kasugumwe ahita akaraba.

Ishuri ry'intango ryo mu Kirundo, ririko abanyeshuri benshi ba ntahonikora. Uy'umunsi baronse abantu baza kurigendera bazanye imfashanyo. Abigisha bakaba babakiranye urweze, kuko bizofasha abo bana.

Ishuri ry'umwaka wa gatatu ririmw'intebe zigaragara, n'ikibaho kiragaragara kuk'abanyeshuri bari mu buruhuko. Izo ntebe bazihawe n'ishirahamwe SACOLA kandi barashima cane kubw'iyo ngabire.

Intebe baheruka kuronka nkingabire zirakomeye kuko aho bicara naho bandikira hubakishije imbaho ariko amaguru yizontebe akozwe muvyuma kukibaho hari icirwa cicongereza bize bakagenda barashushanya ibishushanyo bongera bandika nivyo bisigura

Ishure ririmwo udukinisho abana bakinisha bakaba barimwo utuntu tumanitse kuruhome kubasamaza umwana wese ahaje ntaba yipfuza gusohoka ngo ahave

Ku ruhome rw'ishure ry'intango, hashushanyije umwana w'umukobwa yicaye mw'ikinga ry'abamugaye kubera yavukanye ubumuga, ariko asoma igitabo. Imbere y'aho hari ivyatsi vyinshi kuko badaherutse kubigabanya.

Ishure ryumwaka w'ishure wa cumi na kabiri ryama rifise isuku, intebe ziba zipanze zihanaguye, ikibaho n'amadirisha biba bihanaguye, eka barafise n'agaseke bashiramwo ubucafu kugira ntihagire akantu na kamwe gakorokera hasi.

Amashure yigahombo yubatse atonze kumurongo akaba afise imiryango namadirisha bisize ibara ryubururu ni ikibuga kinini inyuma yayo mashuri hari imirima nyinshi cane hakaba hateye nibitoke

Akazu ka surwumwe ko kw'ishure ritoya rya Musinzira kubatse inyuma kure y'amashure. Hakikijwe n'ibiti vyinshi kandi harateye ubwoba kujayo mw'ijoro kubera yuko batarasahirayo umuyagagankuba.

Kuwagatatu umwigisha yigishije igisoro co ku rwiza na kabiri, na gatatu, na kane, na gatanu, na gatandatu, hamwe n’igosoro co kugabura na kabiri, na gatatu, na kane, umwigisha yaciye abisiga avyanditse kukibaho.

Ikigega c'amazi kijamwo amaritiro ibihumbi bitatu nico ishirahamwe "amazi" ryo mu burundi ryahaye ishure ryo mu Gasenyi nk'ingabire. Ico kigega carafashije ibintu bihambaye rwose kuko abanyeshure bari mu kugwara.

Ishuri ry'umwaka wa gatandatu rirasakaye hejuru ariko ntamadirisha n'imiryango biriko, iy'imvura iguye uruhoherezi ruraza rugashikira aho abanyeshuri bari bigatuma batabandanya ivyigwa neza.

Kw'ishure har'umukozi ajejwe isuku niwe aheza akagirira isuku amashure yose, akongera akakigirira n'ubuzu bwa sugumwe kuko bukwiye kwama busa neza, ahejeje aca avoma amazi akayatwara kuyagumiza mukazu kasugumwe.

Umwigisha w'ubuhinga ariko yereka abanyeshuri ivyo bakwiye gukora ibiharuro ababwira ko badatahuye ivyo bariko bariga nivyo bindi bizobagora gushikira.

Amashure yo mugikungu afise inkingi z'ivyuma, imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu, impome nazo zimwe zisize ibara ryera izindi zisize ibara ry'umuhondo, ayo mashure akikijwe n'ibiti vyinshi.

Kurupapuro karege yashushanije umuryango wiwe ugizwe nabavyeyi mwenewabo mushikiwe inasenge inarume hamwe na nyokuru na sokuru ugorupapuro yaciye arumanika kuruhome kugira abandi bana baze barabisoma kuko biri mururimi rwicongereza

Kanyamuneza n'umupfasoni yigisha m'umwaka wa mbere kandi atekereje cane. Abana yigisha baramugora kuko hari aho yigisha bamwe bariko birabira imbere abandi baraba inyuma bakanka gukurikira ivyo ariko arigisha.

Kuruhamwe rw'ishuri hashushanije indome gupfa kuri a gushika kuri je hamwe n'ibiharuburo kuva ku busa gushika kwijenda vyose vyandikishije amabara atandukanye harimwo ayo'umuhondo ayatukura hamwe n'ayubururu.

Ishuri rirugaye rikaba rifise imiryango namadirisha bisize ibara ubururu kandi kumadirisha hariko ibiyo. Intebe zo kuriryo shuri bazihawe nishirahamwe SAKORA ariko zashaje.

Ishure ryo Mukinama rifise amashure yimenyereza, hamwe namashure yintango. abobana baba bimenyereza iyo hageze gutaha, bakuru babo baca kubatora, kuko batabatoye bohava bazimira.

Igihe c'isaha zibiri zo mugatondo, abanyeshure bacerewe bariko bararengana birukanga baja mw'ishure, kandi bategerezwa gutonda igihe c'isaha imwe n'igice, abo banyeshuri bariko bagenda bibaza ico baza kubwira mwigisha.

I muramvya hari amashure y'intango n'ayisumbuye, amashure yo kuva muwa mbere gushika muwa gatandatu ari kuruhande ushikirako, amashure yo kuva muw'indwi gushika muw'icenda ari kuruhande rwo hepfo, imbere yaho hakaba hari n’ikigega c'amazi, nayo amashure yo kuva muw'icumi nayo kugera muw'icumi na gatatu ari kuruhande ruraba inyuma.

Mu mwaka wa kane, umwigisha ariko yigisha icigwa c'igifaransa, yaciye akoresha ibishushanyo yamanitse ku ruhome. Yashushanije umupira, intebe yo kwicarako, igiti, ikaramu, igitabu hamwe n'agacamurongo.

Ugishika kukibuga c’ishure ryo kuri bene mukama, uhasanga ibombo ry’amazi abanyeshure niho bakarabira ariko rirabakenesheje kubera ririmwo kandi abanyeshure nabo ari benshi.

Ishure rifise ikibuga kinini gikikujwe nibiti. Igiti kimwe murivyo gifise imizi miremire kiri hagati mu kibuga nico baboheyeko inkengeri kugira baze barayivuza hageze gutonda mwishure kuja kuruhuka cank gutaha.

Ku ruhome rw'ishure ry'umwaka wa mbere baracafyeho indome kuva Kur a gushika kuri z.N'ibiharuro kuva kubusa gushika kw'icenda, vyandikishije amabara atandukanye kugira n'inyuma yo kuvyiga, abanyeshure bagume bavyiyibutsa.

Abanyeshure bo kwishure ritoya ryo mu Kirundo bariko bakora ikibazo cigifaransa co mu mwaka wa gatanu, umwigisha aracungera neza kugira ntihagire uwiba, ariko BASABOSE akunda kwicara imbere kuko adakunda abanyeshure bamugora.

Umwaka wa kabiri A ufise umuryango w'ishure usize irangi ry'ibara ritukura uwo muryango urugaye abanyeshure siho bari kubera bari mu karuhuko bazogaruka ku munsi wa mbere.

Mw'ishuri, ku kibaho hari ikirangamisi c'ingene bazogenda barakora ibibazo guhera mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Ku ruhome naho handitse urukiramende.

Abana iyo bariko barakina, bamwe birukanga mu kibuga bazunguruka ibendera, abandi bagakina ku ruvuma, abandi bakagira ibindi, mugabo bose baba bashaka kuryoherwa.

Ikirangamisi kiri kumeza y' umuyobozi ni ikirangamisi c' ishirahamwe kijejwe kudandaza imiti ico kirangamisi cerekana yuko ukwezi kwa ntwarante kurimwo imisi mirongo itatu n' umwe.

Usohotse ikigo c'ishure c'amashuri y'intango yo mu Ngagara ya gatatu, userukira kukibuga kiriko akayira kakwinjiza mu Rusengero rwa Gatorika. Urwo rusengero nirwo abantu banshi bo mu Ngagara basengerako.

Umwigisha w'igifaransa ahicije kwigisha icirwa yateguye uwo musi yaciyaho abanyeshuri myimenyerezo yo gukoresha amajambo babona yanditse ku kibaho iyo myimenyerezo bakazoyikorera muhira bagaca bayitana bukeye.

Ikigo cishure ryo mugikungu kiragutse cane kuburyo bahisemwo kuhariha kugira bateremwo ibiterwa bateye imboga zitandukanye nkishu irengarenga itomati no kuruhande rwo hirya hateye ibitoke

Umwimenyerezo wa mbere heraheza ayo majambo ukoresheje imperekeranya nt canke bw ubwato Ntore tora ijambo ririmwo ng canke mp ingano impene

Impande y'urusengero rwa katorika, niho har'ishure ry'intango ryo kumusave. Abanyeshure bahiga ni benshi, ariko bariko barubaka n'irindi shuri kugira bagire iryisumbuye maze abanyeshure bahejeje amashuri y'intango bazoce baja aho hafinyine muyisumbuye.

Inyuma yo kuva kw'intonora imiti icirwo cakuri ikihe caje co kwigisha abana uko bashobora kwimesurira impuzu hama be akamenya uko bazanikira ku migozi bakoresheje udufatisho twabigenewe kugira ntizipfunyirane.

Imbere y'ishuri inyenyeri z'ejo hahagaze umuduga wera urimwo umuvyeyi aje gutora umwana kugira batahe, iryo shuri ryakira abanyeshuri bari mu mwaka w'intango gusa.

Mu mashuri yo ku muyebe n'imwenshi cane atonze ku murongo akaba afise imiryango yirabura n'amadirisha asa n'umuhondo abanyeshuri bari imbere y'umuryango biteguriye gutaha bambaye umwambaro utukura, kandi imbere yaho hari ikibuga kinini giteyemwo amashurwe.

Ishuri ryo mu gehosha ryeruka gusikwairangira ishasha zica n'urwatsi rusi haba ku madisha canke ku maguru y'intebe zo ntebe ni zo bari baranose nk'imfashanyo, kandi barakenguruka rwose, kuko zari zikenewe.

Uruhome rw'ishuri rusezi irange ryibararisa n'umuhondo ikibaho na co girwa ivyirwa abanyeshuri bize caba igifaransa vya bibi haruro vyose biravangatiranye, kuko abanyeshuri bakigera bitwara rika guhanagura ikibaho.

Ishuri rya polo mweranda ry'i bujumbura rira i ruhande y'ikaburimbi musi yaryo hari i bo tike badandazamutuntu dutandukanyi mwikaburimbi nta modoka n'imwe rikirahaca uretse abantu babiri bariko bararengana gusa.

Utuzuzwa seg'umutwa ku mushasha twubatse hepfoy ikibuga, kandi bakunda kudukorera isuku cane kubwo ati abanyeshuri bagware ngo arazi isuku rike umpande yutwe utuzu hateye ibitoke, kandi na vyo barabikorera bakama bitwararitsa ikintu cose co ngaho ko iryoshure.

Ku, kubera mu mwaka wa gatatu w'intanga igisoro kiroara abanyeshuri umwigisha yahisemo ku kimanuka ku ruhome yashizeho igisoro ca kabiri ca gatatu ca kane ca gatanu ca gatandatu hamwe n'ico icumi.

Mucirwa c'icongereza umwigisha agenda arashushany'ibicapo ,akereka n'abanyeshure ingene bashobora kubisoma, kuriyu wa kabiri yariko yigisga ingene bashobora gusoma isaha akoresheje ibicapo, abanyeshure baryohewe cane.

Umuyobozi w'indero arikaca mu kibuga c'ishuri co ku buterere nta munyeshuri n'umwe ahari, kubera ariku musi wa mungu ico kibuga ni ikinene cane ku buryo biborohera gukina umupira eka n'izindi nkino zose bashaka.

Imbere y'ishuri ryo mu nyakabiga ateye ibiti vy' imyembe vyinshi y'imyembe yamye abanyeshuri barayibita rera, kuko ibeari myenshi cane inyuma y'ishuri ryo mu wa gatatu ni ho hari ikigega c'amazi kugira iyo mazi akamyaba bashobore kwama bayaronga.

Mu mwaka wa kabiri w' intango A, barafise ibido bama bavomeramwo amazi, ariko ntibigera bayigirira isuku. Impamvu batayigirira isuku, ni kubera ayo mazi arayo bakoresha mw' ishuri, canke mu buzu bwa surwumwe.

Ikigo co mugikungu kiragutse cane kuburyo kuruhande rwo haraguru bahavuye barurimamwo barahateye ibiterwa bitandukanye harimwo imboga zirengarenga n'izindi mboga z'ubwoko bwose kurundi ruhande hateye ibitoke

Ku musi wa gatandatu abanyeshure bo mu mwaka w’indwi basigaye baragira isuku mu nshure barakoropa, barahanagura intebe n’imeza vy’amwarimu ariko mu gutaha basize amadirisha yuguruye.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Yozefu mweranda ku Kiryama. Ni ishure womenga riri mu gahinga kuko hirya yaho atabindi bintu bihari uretse ibiti, ariko ni ishure ryama riramura abana baciye ubwenge.

Abanyeshure bo mu mwaka wa kane bahejeje kwiga icigwa c'ibiharuro, mwigisha yaciye atanga imyimenyerezo kandi ivyo biharuro vyari ivyo kwiga gusambura. Yaza arahamagara umunyeshure umwe umwe, akaja ku kibaho gukora.

Ishure ry' umwaka wa gatatu ririmwo intebe zikeyi izo ntebe aho bandikira naho bicara hakoreshejwe imbaho ariko amaguru yazo akoresheje vyuma idirisha ry' iryo shure barisize ryuguruye.

Abavukanye ubumuga bwo kutavuga baba bafise indome zabo hamwe n'ibiharuro vyabo, uko bashobora kubikora bakoresheje intoki, mukwerekana ibimenyotso, umwana wese yavukanye ubumuga ategrezwa kuvyiga, kugirango ashobore kuganira n'abandi bantu.

Ishuri ritaye ryo mu ruhigi baheruka gusubiramwo kurikora mu kurisiga amabara amashasha harimwe yatukurana yera hamwe no mu kubaronse ntebe zishasha biciye mu mfashanyo y'abanyamerika iryo shuri ryabaye iryo akarorero.

Kw'ishure ryo mu Kayanza hateye ibiti vy'amavoka vyinshi kandi birama cane munsi y'igiti kimwe gisagaraye gusumba ibindi hari amabuye abanyeshure bashizeho kugira baze baricara barondera agatutu.

Abanyeshure iyo bagiye kw'ishure, hariho bamwe baba bafise umwete wo kwiga, n'abandi umenga ivyo ntiwobabaza, bamwe bamwe baragenda bakaja kwirira umunyenga, abandi bakirirwa barakina bagwana, kumenga ivyishure ntaco bibabwiye.

Intebe nyinshi ziri mw'ishure ry'umwaka wa gatandatu kuko ariho bakoreye ikibazo kibaha uburenganzira bwo Kuja mu mwaka w'indwi, abo banyeshure bari mu buruhuko mu kurindira ko baronka amanota y'ikibazo bakoze.

Ikibuga kinini cane kiri hagati y'amashuri kikikujwe nu twatsi aho baterere umupira hakozwe n'ivyuma bisiza ibara ry'ubururu.

Mu kibuga hari imiduga myinshi n'abanyeshure barindiriye ko mwigisha abahamagara imbere yuko baja kwinonora imitsi . Ico cigwa abanyeshure benshi baracanka nico gituma umwigisha yama arinda kubahamagara kugira amenye abasivye.

Piyeri na Pirimo n’abana b’amahasa biga kw’ishure ritoyi ry’urusigabangazi kandi bakundana cane, umwe abashaka kwambara ivyo uwundi yambaye kandi namasakoshi bambara ayameze kumwe, iyo batashe bagenza bafatanye.

Kw'ishure rya bene Tereziya amashure y'intango ari hasi ariko ayisumbuye ari mu nyubakwa yo hejuru kugir'uhashike ubanza kuduga ingazi nyinshi cane, izo ngazi zikikujwe n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Abanyeshuri bo mu mwaka w'intango wo kwimenyereza baheruka kububakira ishuri rishasha. Bashizemwo intebe n'imeza y'amabara atandukanye, ay'ubururu, ay'umuhondo, ay'ugwatsi rubisi kandi umunyeshure umwumwe wese baramuha udukinisho akinisha. Abana barahimbawe cane.

Imbere yokuja kwinonora imitsi abanyeshure barabanza bagakoranira mukibuga umwigisha agahamagara umwumwe kugira arabe abasivye. Uwomwanya baca baja kwinonora imitsi bavuyeyo agasubira agahamagara kugira arabe ko atawigiriye mubindi.

Inyuma y' ishure ry' umwaka w' icenda hari ibiti vyinshi harimwo ivy' amavoka ivy' imyembe hamwe n' ibindi ariko hariho n' umurima w' ibigori iyo ibigori vyeze abanyeshure bahora bavyiba.

Kw'ishuri ryo kwijabe amadirisha n'imiryango asize irangi ryera. Kw'ayomashure abanyeshure bagiye m'uburuhuko basiga amadirisha yose yuguruye kandi bataye n'umwanda imbere y'umuryango.

Kwishure ryi gahombo hakikujwe nibiti vyinshi cane hamwe nimisozi impande yaho hariho imihana mikeyi ihegereye kuburyo abanyeshure baho biborohera ariko hari nabava kure bibasaba kuzinduka cane

Amashuri y'umwaka wa gatandatu asize ibara ry'urwatsi rubisi ku madirisha n'imiryango kandi harugaye neza, hirya yaho amashuri yo mu wa gatanu amabati yaragurutse kubera umuyaga waheruka hirya y'ejo warukaze.

Abanyeshuri wa kw'i seminali ntoy'yibuta bavuye gusenga bariko baja mw'ishure kuri iyo seminayi hari itegeko ry'ukomisi yose mu gatondo abanyeshuriba banza kuja mu misa imbere y' ugutonda mw'ishure.

Ishuri ry'inyuga ryisumbuye ryo mu Kamenge rirafise iburaro kandi rirakira abanyeshuri benshi. Baguze ibisafuriya binini vyo gushobora gutekea imfungurwa zabo kandi mu gucana bagakoresha inkwi.

Kw'ishuri ry'ababirigi, hari ivyuma abana bakinirako mu mwanya wakaruhuko, barya umunyenga bizunguriza, ivyo vyuma bisize amabara atandukanye, amwe y'umuhondo, ayandi y'ubururu, ayandi atukura.

Ikigo c'ishure ry'abafaransa barafis' icumba bategekanije bashiram' ibitabo vy'abana vyo gusoma, kandi mwico cumba hari y'intebe, utumez' abana bashobora kwicaramwo baje gusoma, kumpome naho harih' ibishushanyo bitandukanye, hakaba hasize n' irangi ryera, hejuru hariko hak'amatar' atuma habona neza.

Ubuzu bwa s'urwumwe bw'amashure y'intango yo mu Rutana, bufise imiryango isize ibara ry'ubururu. Amabombo y'amazi yaho yarapfuye amaze igihe ata mazi azamwo, ivyo bigatuma abanyeshure bashobora kurwara ingwara z'isuku rike.

Ishuri ry'abana bakiri bato bimenyereza ,ririmwo imeza zera ,dutebe dusa n'ubururu, utundi dutukura ,n'utundi tw'umuhondo, ziriko n'udukinisho tw'abana, abana baza barikinisha.

Kwishuri ry'ababikira ryo mwi Rohero hubakishije ubuhinga bukomeye kandi rigeretse kabiri, aho abana bakinira uruvuma hubakishije ivyuma bisize amabara y'umuhondo, ayandi y'urwatsi rubisi ayandi atukura.

Mw' ishuri ry'umwaka wa gatanu, igihe baja mu biruhuko basize badapanze neza intebe ku murongo nk'uko bategerezwa kubikora. Inyuma mu mfuruka niho hari akabati umwigisha ashinguramwo ibitabo vy'abanyeshure, hamwe n'ivyo yigishirizamwo.

Ishuri riraho rirashaje ntirigira umuryango. Intebe nazo ni ibiti gusa bibaje nabi. Ariko abanyeshuri baho baraciye ubwenge kuko barigishijwe ko ishuri ariryo buzima. Ugusa nabi kw' iryo shuri ntaco bibatwaye.

Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri, barivye intebe zo mu mwaka wa mbere bazitwara mw'ishuri iwabo. Kubera izo ntebe zisa vyarateyuruhagarara gushikumwigisha atanze itegeko ryukuba intebe yose izokwama yanditse ko ibiyiranga n'ishuri ivuyemwo.

Igitega hariho ishuri ry'abantu bavukanyi mu mugabo utandukanye kwa b ukutumva ukutavuga canke ivyo vyose hamwe ku ruhome rw'iryo shuri hashushanije indome z'indagi bakoresha amaboko.

Mwishuri ryo muwambere harimwo intebe nyinshi kandi zishaje zimwe zanavunitse kuruhande, gw' inyuma hariyo akabati kamwe kandi kagisa neza ,kukibaho naho hashushanije kurupapuro urudome A.

Uyu munsi ivyirwa abanyeshuri bajakwiga baza gukoresha umubumbe w'isi umwigisha yarabateguje ko bakwiye kubikurikirana neza uko bahejeje azoca abaha akabazo.

ikibanza gishingurwamu ibitabo ni gito cane ugereranije n'ibitabo bihari bimwe birapanze neza ariko ibindi biragerekeranije kuburyo ushobora kuronderamwo igitabo ntushobore kukironka

abanyeshuri bo kwishuri ritoyi ry'umusigati nyuma yo kubafasha kububakira amashure ubu naho baheruka kubaho umwambaro ubaranga abo banyeshuri bararyohewe ntiworaba kubu batakimeze nka kera

mwishuri ry'umwaka w'umunani intebe zirasanzaye abanyeshuri batashe batazishize ku murongo ku kibaho handitse icigwa c'icongereza bahereje ko kwiga aho bize guharura guhera kuri rimwe gushika kwijana mu congereza

mu kwirinda kwa ndagaza imicafu aho babonye hose haba mwishuri canke mu kibuga ishuri ryose ryabwirizwa kugira agaseke batamwa imyanda bakayegeraniriza hamwe kugira baje kuyisuka aho yagenewe mu nyuma

Intebe umuyobozi yicarako iragaragara kubera ari umusi w'akaruhuko. Ku meza yiwe hari udukopo abikamwo amakaramu, akuma ko gufatanya impapuro, akantu abikako impapuro kaboheyeko ifirimbi.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Kibenga rifise ubuzu bwa surwumwe butandatu bwubatse neza, busize ku miryango ibara ry'ubururu. Butatu burugaye ubundi butatu buruguruye. Bumwe ni ubw'abahungu ubundi nabwo ni ubw'abakobwa.

Ishuri ririmwo intebe ibiyo isanduku ryo kubikamwo ibitabu n'ikibaho canditse ko indome zitandukanye ibiharuro kuva kubusa gushika kw'icumi hamwe n'ibindi vyiko bitandukanye.

Amashuri y'intango yo mu rukecu atonze ku murongo guhera muwambere gushika muwa gatandatu kandi asize ibara ry'ubururu ku miryango ku madirisha eka no ku mabati hepfo yayo hateye ibitoke vyinshi hirya naho hari ubuzu bwa sugumwe.

Isaha ya nyuma yo kwiga niyo saha abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda bagirako imyimenyerezo yo kunonora imitsi. Imisi yose abo banyeshuri bama bashika bavuye muri iyo myimenyerezo basanga abandi banyeshuri hageze ko bataha.

Ivyigwa vy'ubuhinga bugezweho biri mu vyigwa bikora abanyeshuri cane kuburyo umwigisha akwiriye gushiramwo ishaka ryinshi akamenya n'ingene abibasigurira vyoroshe abanyeshuri nabo bakareka gusa mara.

K'uruhome rw'ishure hashushanije abanyeshure batandatu bariko bariga icigwa c'icongereza. Mwigisha arik'arabigisha yambaye ijipo y'ubururu hamwe n'agakoti k'agahama afise n'igitabo muntoke hamwe n'inkoni.

Abanyeshure bo mu mwaka w'umunani bariko biga icigwa c'icongereza, bariko biga guharura ibiharuro bahereye k'ubusa gushikana ku gihumbi, biga kubivuga hamwe no kuvyandika.

Muhusi bibazo iyo abanyeshuri bataretse gusamara ntibaheza ngo baronka umwami ukwiyewoukwiga uyo musi hakoze ikibazo kijange n'ivyo buhinga eco na ho hazokorwa ikibazo kijangene ibidukikije.

Ubuzu bwa sugwumwe bw'abahungu busize ibara ryera n'iryirabura ku mpome, hamwe n'iryurwatsi rubisi ku mabati hamwe no ku miryango, mbere yaho hanikiye impuzu ku mashugwe hasi.

Ishuri ry'umwaka wa gatandatu ririmw'intebe n'akabati kari inyuma umwigisha abikamwo ibitabo. Abanyeshure nabo bagiye gukina basiga idirisha ryuguruye. Mu ntebe y'inyuma haryamye yo umwana afise akuma mu ntoki ariko arakinisha.

Inyuma y'icigwa c'ibiharuro, mwarimu yaciye asigira abanyeshure biwe imyimenyerezo itari mike, kugira abone urugezo batahuyeko ivyo yabigishije, hama babone kubikosorera hamwe, nkuko yama abigenza.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo ku Mutanga, rifise ikibuga kinini co gukiniramwo umupira w'amaboko. Ivyuma vyubakishije aho batera umupira, bimwe bisize ibara ry'ubururu, ibindi bisize ibara ryera.

Iyo hageze umwanya w'akaruhuko ka sayine abanyeshure baba bisanzuye, bamwe barakina umupira w'amaguru, abandi bakanyonga ikurudumu, abandi bakaganira, abandi bagakina amabuye, umwe wese uko avyumva.

Mu mashure y'intango hamwe n'ayisumbuye, akikijwe n'ibiti vyinshi, hamwe n'ikigega kubikamwo amazi, imbere yayo hari abanyeshure bari mu karuhuko bamwe bariko barayaga, abandi bari kuruvuma.

Ishure ry'umwaka wa gatanu ni rinini cane kandi naho rimaze igihe kinini riracakomeye. Abanyeshuri naho barakerebutse kandi iyo batashe bama bibuka gusiga bugaye amadirisha n'imiryango kugira ntihagire uwuhava aza kubononera ibitabo.

Mwishure umwigisharika arigisha abanyeshuri uko bakoresha imashini nyabwonko canecane ibijanye no kwandika no guca imirongo no kwongeramwo amajambo gukoresheje indome nkuru nkuru.

Ubuzu bw'umwiherero bw'amashure yisumbuye, naho bwari bwubatse neza kijambere, kubera imiryango yapfuye itugarika, birabangamira abanyeshure mu mwanya baba bariko bariga.

Umwigisha w' umwaka wambere ariko yigisha abana gusoma yabahaye akarorero k'ijambo ritangugwa n' urudome U rigaherezwa n' urudome E yaciye abaha ijambo ubukene.

Abandi bana bagiye gukina abanyeshuri bakeya basigaye mw'ishuri kugira umwana umwe muri bo yatahuye icirwa bigishije akibatahuze ivyo vyahimbaye mwigisha wabo kubona ako kigoro abo banyeshuri bagize.

Amashure y'intango hamwe na yisumbuye asize ibara ryera n'iryubururu ku miryango hino yaho hari ikibuga abanyeshuri bakiniramwo hatewemwo igite hagati co kwugamamwa gatutu musi yaco hari intebe yo kwicarako.

Kugira wigisha abanyeshuri bo mu myaka y'intango bisaba kubereka ibishusho ku ruhome baciye bashushanya abana bariko barakina umupira kugira bibasa amaze babone kubaza ivyo ari vyo mbere yaho hari utwatsi twiza cane.

Kw' ishuri, umunyeshur' aserukira abandi niw' akunda kuja kuzan' ingwa dukoresha, arahez' akazitereka ku nteb' irimbere, mwigish' akunda kuzishirako kand' akarabako harimw' izera hamwe niy' ibara ry'umuhondo.

kubera amikoro arimake umuvyeyi vyamugora kugura amasakoshi yabana hageze gutangura ishure ubu yahisemo kudata impuzu z'ibitenge aba afise zaheze ahubwo aragenda bakamukoreramwo amasakoshi meza abana bakaja kw'ishure baryohewe.

Igitabo c’umunyeshure co mumwaka wa Kane, gicapfyekw’idarapo ry’Uburundi, abanyeshure bariko bariga ,harimwo ibiharuro vyo guteranya . Bisaba kugifata neza kugira ntigitabuke .

Amashure asize amabara atandukanye iry’ubururu kuvyuma vy’inkingi k’urugi no ku madirisha, n’irisa nkumuhondo ku mpome, iritukura ku mabati. Inyuma yayo mashure hateye ibiti vyinshi.

Ishuri ry'umwaka w'umunani riruguruye nta munyeshuri numwe ari yo intebe zose ziragaragara, umwigisha yabay arandika akabazo ku kibaho kugira ni baza abashike bagakora, kubera bagiye kuruhuka.

Mukurangiza igice cambere cumwaka wishure abanyeshure batoya babagiriye umunsi mukuru mukubaha ingabire yudukinisho dutoduto babereka nireresi ibabwira ivya noheli abana bahimbawe cane

Mu mwanya w'akaruhuko, abanyeshure baraja hanze gukina. Ab'ashure yisumbuye baraja hanze bakagira, ariko ab'amashure y'intango barikina imikino itandukanye, bagaterera n'imipira y'imbeho hasi, bakibagira ko ishobora gucafura.

Mu mashure y'intango asa neza, kubera barasubiyemo kuyasiga, ariko igiteyeko mu gusomba, ni amashurwe n'ibiti biri hagati mu kibuga c'iryoshure barasigaje akayira abanyeshuri bacamwo kugira ntibabihonyore.

Ikibanza c'uwuriro ku banyeshuri bari mu ndaro kirimo amasahani amabasabiri hamwe n'uwurikarabafungurira kw'isahani n'imwe ha munyeshuri n'umwe yemerewe gusangira n'uwundi.

Mu kigo c'igifaransa, mwigisha yagerageje guha abanyeshuri amungane menshi ayabasigurira neza kandi abigisha no kuyasoma, yabagabishije ko bakwiye kuvyitwararika kuko azobaha akabazo atabateguje.

Ku rupapuro rwumuhondo hashushanije imashini nyabwonko n'ibice vyose biyigize, mu mfuruka zine zurwo rupapuro baciye bahafatisha udufatisho twirabura two kugira bayihomeke ku ruhome.

Ishure ririmwa intebe zigaragara, kubera ari umusi w'akaruhuko n'ikibaho kirika ivyirwa abanyeshure barayebize, ariko idirisha batashe basigaryuguruye.

Ishuri ryo ku musaga bararisize ibara ryera ku mpanda zimwezimwe aho ushikira ni ku biro vy'umuyobozi, inyuma naho niho bubatse amashuri, mu kibuga hari imodoka yera iriko irarengana.

Amashure y'abanyeshure b'intango yubatse mu buryo busanzwe. Ariko abisumbuye, ayabo arageretse kabiri kandi asize irangi ry'ubururu. Hagati, hari ikibuga kinini cane giteyemwo n'ibiti.

Ku Musaga amashuri y'intango hamwe n'ayisumbuye yubotse ku buhinga butandukanye kandi akikijwe n'ibiti byinshi. Ay' intango nayakera ariko ayisumbuye akaba ari mashasha. Baragerageza kwitwararika indero y'abanyeshuri.

Ikibazo c'ikirundi abanyeshure bakoze, harimwo insomerwa yi ryungane rikurikira. Ngendakumana na Mpundu bararyamye. Ica kabiri bakoze, kw'ari ugucagagura aya majambo akurikira : umukwe, inyoni, indobo.

Impene ya Kazoviyo yiyerereza nk'iyitagira umwungere. Uyu munsi yagiye kurisha mu kigo c'ishure ryo mu Ngagara, kandi nta n'umwe yari ayiragiye. Mbega iyo mpene ko iriko irisha imbere y'ibiro vy'umuyobozi, irindiriye ko bayicira uruhe rubanza ?

Inyuma y'ishure ryisumbuye ryigenga ryo mugihosha hateye ibiti vy'amavoka, har'ivyatsi vyinshi eka hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko mpande yico kibuga bakunda kuhaterera imyanda.

Ucinjira kw' ishure rya Mikaheli Mweranda, har'igiti gisagaraye can' abantu bakunda kugamamw'agatutu, cane can'iyo baje gutora abana babo kumashure, imbere yaho harimw ikibuga kinini gose.

Ishure ryisumbuye ryimyuga ryo kubuterere rifise amashure menshi indani mukigo hateye ibiti vyinshi vy'amavoka ariko harisuku hose, abanyeshure bokuriryo shure boba baciye ubwenge.

Impene ya kazoviyo yatorotse ija kurisha mukigo c’ishure kuko ntawari hafi yarayiragiye, ico kigo gifise ibiti vyiza n’ubwatsi bwiza, kuko bakunda kuhagirira isuko minsi yose.

Ishuri ryubatswe neza, rikikujwe n'ibiti, hagati mu kibuga, hakaba hari utwatsi twiza, dukikujwe n'amashurwe, hamwe n'amabendera. Iryo shuri rikaba ryubatswe ku ngabire bahawe na Mandela.

Ishure ryisumbuye ry'ikiuaga tanga nyika rifise ikibuga cagutse giteyemwo ibiti bininibinini inkikuro y'ivyo biti isize irangi ritukura hagati mu kibuga hashinze ibendera ry'uburundi.

Ishuri ryisumbuye ry'imyuga ry'i Ngozi ryararonse ingabire y'amamashine nyabwonko avuye mu Uburusiya, iryo shure ryaciye ritegekanya ko umwana wese ategerezwa kugira imashine yiwe kugira biborohere iyo bariko bariga.

Inkingi zose n’ivyuma vyo kw’ishure ryikukiye bisize ibara ry’ubururu ariko amdirisha n’imiryango vyo bisize ibara ryera, imbere y’umuryango w’ishure ry’umwaka wa gatandatu hari intebe hanze.

Ishuri ry’umwaka wa gatatu, rifis’umuryango n’amadirisha bisiz’irangi ryera, rikagira n’inkingi zisize ibara ry’ubururu. Imbere y’umuryango w’iryo shuri, har’intebe igaragara ifis’amaguru y’ivyuma.

Umwigisha yambaye itaburiya yariko arigisha abanyeshure biwe neza abaha nuburorero abanyeshure bariko baramukurikirana kuko yababwiye ko ahejeje azaguca abaha akabazo

Ikibazo c'ibiharuro twakoze co mu mwaka w'indwi, mwigisha yaciy' adukosorera, kugira tubon' aho twihendeye twaritwagumye twidoga, arik' ibizigizigi vyaraheze ko twarabonye ko tutarenganijwe.

Igice ca kabiri c'ishure ry'umwaka w'indwi, Uko abanyeshure bagiye bararushanya amanota, mwigisha yaciye abishira ku rupapuro, abimanika ku rugi imbere y'umuryango. Umunyeshure wese iyo ashitse, ashika yirabira amanota yiwe.

Amashure yo kuri Yozefu mwerenda, yubatse agerekeranije, winjiye aho ugenda utumbereye ni kubiro vy'umuyobozi mukuru, k'uruhande rwo hepfo narwo ruriko amashure y'intango, ruriko amashure yisumbuye.

Iyo hageze amatora abenegihugu bariyandikisha hanyuma umunsi wamatora ugeze bakabarangira aho baja gutorera habegereye irishure akazu kambere kamatora abanyagihugu baza gutoreramwo abazobarongora

Guhera mu mwaka w'indwi, uw'umunani, uw'icenda n'uw'icumi, baheruka gusiga irangi rishasha ry'ubururu. Vyatumye amashure asubira kuboneka neza. Imbere y'amashure naho hateye ibiti vyinshi, hamwe n'amashurwe ashariza ishuri.

Abanyeshure bo mumwaka w'icenda bafise isuku ryinshi iyo batashe basiga bakubuye ishuri, bakarikoropa, bagahanagura ikibaho eka n-intebe bakazishira kumurongo bakongera bakazihanagura ivyo birahimbara mwigisha wabo.

Ishure ryisumbuye ririmwo intebe, imeza, hamwe n'akabati mwigisha ashiramwo impapuro canke ibitabo, iryo shure ririmwo imashini nyabwonko nyinshi, kuko abanyeshure ari zo babigishirizako.

Abanyeshure batatu babakobwa bariko bariga kubarira abandi bakaba bagiye gufungura kuko umwanya wageze abobanyeshure ntibashaka gutakaza numwanya numwe kuko bafise umwete mwinshi

Ubuzu bwa sugumwe bwo kw'ishure ry'i Gitega, bwubatse mu kizu kinini kandi hariyaguye. Imbere yaho har’amabombo menshi atonze umurongo abanyeshure bakarabamwo iyo bavuye mu kazu ka sugumwe.

Imbere y'ibiro vy'umuyobozi w'ishuri rya kaminuza rya leta barahasubiyemwo hasi bahashuru dutafari dusiza amabara atukura na yera ku ruhande rw'iburyo hateye ibiti vyinshi hakaba n'amabendera biri.

Amashuri yo kuri Mikaheri mweranda yubatse kubuhinga bukomeye Kandi aragutse, imbere yaho hateye amashurwe yo gushariza meza cane n'idarapo ry'aUburundi hagati mu ikibuga, hari abanyeshure bariko bararengana kubera amasaha yo gutaha yageze.

Mw'ishure ry'umwaka w'indwi, abanyeshure barakubagana cane kuko baba bavuye ku mashure atandukanye. Amadirisha y'iryo shure kubera yuko yariko ibiyo gusa, vyose barabimenaguye, hasigaye imparugwa.

Isaha zitandatu kukibuga c'ishure ca pawuro mweranda haba har'imiduga myinshi kubera abavyeyi baba baje gutora abana babo, abavyeyi bategerezwa gushika hakiri kare kugira abana babo ntibazemagirike.

Iyo hari umunsi mukuru reta igatanga umunsi wakaruhuko abanyeshure bomuburaro baragenda gutembera bakagaruka kumugoroba yohani we kubera aziko ivyirwa bimugira asigara kwishure akaba arasubiramwo ivyo bize

Imbere y'ikigo c'ishure ryo mw'i Rohero hahagaze imiduga myinshi, harimwo umuntu ariko ararengana. Muri ico kigo hateye ivyamwa vyinshi, ibiti hamwe n'amashugwe kandi imbere yuko ushikira ico kigo hari ikibuga kinini cane.

Ishuri iryiruse igabangazi iri ku gasozi nta mihano ihegereye nta ruzikiro eka nta kintu na kimwohabona hafi abanyeshuri bava ku musozi wo hirya bazahino kwiga, kandi abo banyeshuri, naho bagenda urugendo runini nibacike intege.

Igihe haba isabukuru y'imyaka mirongo ibiri , ishure rya Yozefu Mweranda ryo ku Kiryama ritanguye, barazanye abavuzi b'ingoma, abatamvyi b'imvyino kama, eka n'abandi bantu bose baza kuryosha ibirori.

Ishuri ryo mu Kibanga rifise abanyeshure benshi kandi rigeretse gatatu. Abiga hasi bambara ijipo canke ipantaro vyo mu nda hamwe n'ishati yera abiga hejuru bambara ijipo canke ipantaro vy'ubururu hamwe n'ishati yera, abo banyeshuri bose bariko barifotoza ifoto harageze ishure ryabo.

Amashuri meza cane ageretse kabiri, imbere y’ishuri rimwe rimwe, har’agakono gateyemw’amashugwe, abanyeshure bo kwayo mashuri bambara ijipo cank’ipantaro vy’ubururu hamwe n’ishati yera.

Amashuri y' intango yo mu Gasenyi, asize amabara atandukanye, iy' ubururu, aya tukura n' ay' urwatsi rubisi, kandi asa neza. Abanyeshuri baho nabo barateye igomwe, biteguriye gutaha.

Amashuri yisumbuye yo mu Kabezi, yubatse ku buhinga bwa kijambere, kandi ageretse rimwe. Amadirisha n'imiryango vya ho, bisize ibara ry'ubururu, kandi munsi ya ho, imbere y'amashure yo hasi, hateye utwatsi twiza turimwo n'amashurwe.

Kubera ikiza c’umugera w’indwara ya Corona giheruka gutera, reta yasohoye itegeko yuko ahantu hose hategerezwa kuba amazi yo gukaraba, winjiye mu kigo ca pahuro mwerenda ugishika mu kibuga uhasanga indobo y’amazi ugahita ukaraba imbere yo kuja mw’ishure.

Ishure ry' Abikukiye, rifise amabendera abiri, rimwe ry' Uburundi, irindi ry' ubumwe bwa Afirika y' ubuseruko. Kuri iryo shuri, bahejeje kwirukana abanyeshuri batanu batarariha amahera y' ishure, kubera ubugaba bwabo.

Kwishure ryisumbuye ryo mu Rushanga hari amashure akwiye impande yibarabara ariko nta ruzitiro ruhari. Mukibuga cayo amashure hateye ibiti vy'ivyamwa hamwe nikigazi. Mwibarabara hari igitutu umuntu ahetse abantu babiri kumoto.

Ishure ry’umwaka w’umunani risize ibara ryera n’ibara ry’ubururu ku mpome, abanyeshure bagiye gukina basiga umuryango wuguruye ariko kw’idirisha hariho ikiyo bamenye, umwigisha yariko ararengana aza kwinjira mw’ishure araba igituma abanyeshure baguma bikinira kandi amasaha yo kwinjira yageze.

Ku ruhome rw'ishure ry'umwaka wa gatatu handitse indome zose, ku kibaho naho hari akabazo k'icigwa baraye bakoze, kandi baragatoye. Abanyeshure barahimbawe, kuko bari bavyiteguriye bikwiye.

Abanyeshuri bo kw'ishuraye i toyi ryo mw'irohero basubiye kwiga inyuma ya sasida abubanya ichuri b, ariko baca mu kibuga bambara iumwambara ubaranga, kuko ari iryo tegeko bahawe n'umuyobotsi w'ishure.

Hirya y' amashure hari umusenyi basigaje igihe bariko basubiramwo kwubaka amashure yisumbuye kandi kuri uwo musenyi hari abanyeshure bakunda kwicara iyo barindiriye gutaha, hirya yaho hari ikibanza batamwo imyanda.

Ishure ry'umwaka w'umunani, hariyo itara, intebe zikeyi, kandi bagiye mu buruhuko basiga amadirisha yuguruye. Ivyo vyababaje umwarimu wabo kuko hagize icononekara atoronka uwo akibaza.

Imbere y' uko ivyirwa bitangura, abanyeshuri bama bafata akanya ko gushimira Imana basenga, hama bakabona gutangura ivyirwa vy' uwo munzi. Umunyeshuri umwe, araja imbere, agatera akaririmbo, hanyuma bagasenga.

Ishuri ry'abigenga ryisumbuye ry'i Gihanga, ryubatse ku buhinga, kandi iyo abanyeshure bakeneye kuruhuka, hariho utuzu twabigenewe twubakishije ivyatsi, bashobora kwicaramwo, kugira izuba ntiribakire.

Ucinjira mw'irembo ry'ishure ryo kw'ijabe, hari igiti gisagaraye cane, kiri hagati y'amashure. Ayo mashure yubatse ku buhinga bukomeye kandi aragerekeranye. Ikibuga caho ni kinini.

Mu kayanza, uva mu buraro uja mu mashure abanyeshure bigiramwo hari umumanuko munini kandi haranyerera. Abanyeshure babiri bariko barahamanuka umwe aranyerera, uwundi aca aragufata.

Ishuri ryo mu ngagara rifisi ikibuga kinini abanyeshuri barisanzura mu gutaha teregiteri na we ataha n'umuduga wiwe, kandi ye amayunguruzi abandi bigisha canke abanyeshuri bahuriye mu nzira.

Abanyeshuri ba kuri mikaheri mweranda bataha isahe indwi n'inusu hama bagasura kw'ishuri isaha icenda abanyeshuri babakure ntibirirwa barataha, kuko bohava bacererwa baca baguma kw'ishuri bakaganiriraho.

Iruhande y'ishuri ryo mungagara hari ikibanza c'uburiro. Iyo hageze m'umwanya wokuruhuka abanyeshuri baraza kugira bashobore kugura utunt bafungura hama basubire mw'ishuri. Icokibanza kir'impande yo kw'ibarabara.

Abanyeshuri babiri bo bakobwa bagiye gutegurira ikibazo ca leta kw'ishuri rya mutima mweranda aho baza kuhahurira n'abandi kugira biriborohere kugitegura neza ico kibazo n'ikiba coroshe.

Ishuri ryisumbuye gitiye mu mweranda berenadeta rirafye urusengero rwa katolika mu misi isanzwe abanyeshuri baraca gusenga, ariko ku musi w'imana n'abandi mene gihugu basanzwe baba barekuriwe kuza guhasenga.

Amashuri y'igisarenda arashaje cane gose nayo iryo mu mwaka wa kane ryoryo rirarengeje, umuryango warapfuye ntucugarika, amadirisha nayo nta na rimwe rikiriko.

Kw'ishure ryo mu Bwiza hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako, ariko iyo haguye imvura nyishi haratega ikiziba. Ejo imvura yari yaguye, ariko n'ubu imvura irakuvye ku buryo atawuzi ingene ikiziba kija kuba kingana.

Amabendera abiri, rimwe ry'Uburundi irindi rigaragaza ibihugu vya Afrika y'ubuseruko niyo ashinze mu kigo c'ishure ryo mu Nyakabiga impande yaho hari imodoka iriko irarengana.

Abanyeshuri b'umumwaka w'umunani ni bo barondeye imivyaro y'ibiti vy'imyembe bazotera mu kibuga c'ishuri abo banyeshuri basanzwe bakerebutse, kandi igikorwa batumye bagikora neza.

Ikibanza bashinguramw' ibitabo vy' ishure n' ikibanza ciza kand'ububati babishinguramwo bwubakishij' ivyuma busize n' irangi ry' ubururu , umunyeshur' iyaje gusoma haba har' intebe yicarako maz' agacagur' igitab' asoma.

Ishure ryumwaka windwi isinzwe irangi ryubururu ariko amadirisha yoyo abanyeshure baramenaguye ibiyo abo banyeshuri umwigisha ntako atagira ngo abakubite ariko ntaco bibabwiye umenga biyica amatwi

Ingozi ,Aho musitanteri akorera ,barahubatse inzu nziza ,abenegihugu bama baza kumwitura banezerewe imbere yaho bahasize utuntu twiratiro bahatazira kugagasa ka Inarunyonga.

Iyo umwaka waheze hageze kumva amanota baraheza abakaja kuyavugira ku kibuga aho abanyeshuri bose bashobora gukwira umuyobozi mukuru araheza akakira abaje, maze bagatangura guhamagara uko bagiye bararushanya amanota.

Abanyeshuri bo kw'ishuri igisumbuye ryo mu kabezi mwambara ubaranga n'ijipo canke ipantaruvye yrabura hamwe n'ishati yera iyo barikoba igicirwa c'ibiharuro wigisha ahejeje ku bigisha yaramenyereye ko agira ako abaha akabazo atabateguje.

Amashure ya pauro mweranda yubatse agerekeranije isaha yogutonderako kwishure ni samoya niminota cumi nitanu ariko hari umunyeshure akunda kuzinduka kuburyo ahashika na samoya itaragera

Ishure kaminuza ry'ikiyaga Tanganyika rifise amashure meza, ryubatse neza kandi rigeretse kabiri. Ariko inyuma y'iryo shuri huzuye ivyatsi, ntibahagirira isuku namba, womenga ni mw'ishamba.

Muri wa mugambi wo kwigisha abantu bakuze gusoma no kwandika, uyu munsi bari bagese ku cigwa c'imperekeranywa kw na sh. Batanze akarorero k'ijambo kwashi.

Ikibuga cisumbuye ryisumbuye ryo kumutakura hari ibombo ryamazi eka mbere nutundi tuntu dutega dutoduto mubanyeshure bakaraba imbere yo kwinjira mwishure ivyo vyabaye kugira banrwanye inrwa zumwanda

Amashure menshi atonze kumurongo afise impome n'inkingi zisize ibara ry'ubururu hamwe ni ryera hagati mukibuga kwayo mashure hateye ibiti hakaba hari utwatsi Ariko ntidutotahaye.

Abanyeshuri b'umwaka w'indwi bagiye kuruhuka sayine basize ishure ryuguruye, bafise ikibaho kinini cane nikiranga minsi k'uruhome kugirango bibafashe kwama bibuka amatariki.

Ishure ryintango rifise icivugo cugukunda igihugu kwitanga gukunda ibikorwa kugira isuku kubahiriza umwanya ndetse nogukorera hamwe kuri iryoshure hari ikigega kinini camazi kizobashoboza kugira iryosuku mugihe amazi aba yakamye

Imbere y'ishuri yo ku musozi siyoni hari agasengero ka bikira mariya muri ako gasengero hari ishusho ndende y'umuvyeyi bikira mariya abanyeshuri benshi iyo bahaciye baraza bakamubwira ivyo bafise ku mutima.

Abavyeyi barereye kw'ishure ryikukiye bashitse hakiri kare baje gutora abana babo bari mu mwaka wo kwimenyereza, imiduga yabo baciye bayigarika inyuma y'ishure, barindira kw'amasaha yo gutaha agera kugira abo bana ntibababure.

Ishure ryikukiye rifise ikibuga kinini cane giteyemwo igiti hagati; impande y'icogiti har'ikibanza bageneye abana co gukiniramwo gikikujwe n'ivyuma bisize irangi ry'ibara ry'ubururu.

Ishure ry'umwaka wa kane rifise umuryango usize ibara ritukura ariko amadirisha y'ibiyo barayamenaguye nta kiyo na kimwe gisigayeko, abana bo muriryo shure barakubagana kandi bakwiye kubatuma abavyeyi

Ishure rya Pawuro mweranda ry'i Bujumbura ryubatse neza kandi rigeretse kabiri, abavyeyi bashira abana babo kw'iryo shuri ntibigera bidoka kuko abana ngo basohoka baciye ubwenge kandi bafise indero.

Ku kibaho hari urutonde rwingene ibibazo vy'ukwezi kwa gatatu bizokorwa, itariki icumi na zitatu hazokorwa igiswahiri, cumi na dini jambo ry'imana, cumi n'indwa igucapa, cumi n'umunani biharuro l, cumi n'icenda kw'inonoro imitsi, mirongo ibiri gifaransa n’ikirundi mirongo ibiri na zitatu ibidukikije.

Ibiro vya Komine ya Ngozi vyubatswe n'abahinga bavyigiye kandi bigeretse rimwe. Impome zaho zisize irangi ry'urwatsi rubisi, ariko imiryango isize irangi ry'umuhondo. Abenegihugu baho baraza kwitura Musitanteri kandi akabatunganiriza.

Ishuri ryikukiye inkingi n'ivyuma bisize ibara ry' ubururu amadirisha n'imiryango bisize ibara ryera eka mbere n'abanyeshuri bambara impuzu z'ubururu ivyo bintu vyose bituma habonye abona ko hasa neza n'abanyeshuri bagasa neza

Iyo hageze amasaha yo gutaha, imiduga myinshi iraza kw'ishuri iritoyi irya bene berenadeta, kugira baze gutora abana babo babatahane, habahari uruja n'uruza bwinshi ku buryo abana bashobora kubagonga, ariko kubera bagenda bukebuke, nta masanganye akunda kuba.

Icigwa c'ibiharuro, ic'uno munsi abanyeshuri baherejeko kwiga, ico cigwa kirabagora cane kuko bakunda gusamara, ariko umwigisha akora uburyo bwose kugira abakebure babandanye kwiga.

Ku mashuri y'uburaro, mu guteka indya z'abanyeshuri, bisaba isafuriya zinini zinini hamwe n'imbabura zinini cane. Iyo hageze gucumba ubugari hoho bisaba abagabo bafise inguvu.

Ishuri ryisumbuye rya Mutima Mweranda rifis’ikigereranyo c'inuma irikiraguruka ,ico kigereranyo bagishizeho kugira berekane ko ari ishuri ry'akarorero rigerakure gusumb’ yandi yose.

Inyuma y'ishuri ry'umwaka w'icenda bahamanitse ikengeri bavuza hageze amasaha yo gutonda mu ishuri, kuja mu karuhuko canke gutaha, iyo kengeri yama ivuzwa n'umunyeshuri umwe yama afise isaha kandi abwirizwa kutihenda.

Inkingi z'ivyuma z'ishuri zisitirangi iry'ubururu na y'impometso zisize irangi ryera abanyeshuri bagiye gukina basize imiryango yugaye kiretse abo mu mwaka wa kabiri bahasize huguruye.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye ryigenga ryo mwi Rohero mu mwaka w'indwi e, barakunda gusamara iyo hageze gutaha bakabanza kurindirana birabira hirya no hino abahita, abo banyeshuri bama barikumwe.

Nyuma ya sasita abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye ry'imwaro barasubira kw' ishuri kuko n'iryotegeko rihari, iyo imvura ikuvye abanyeshuri bamwe bihutira kuza kw'ishure kugira ntibatange abandi baba baronse akanya ko kuryama bagaca bisibira.

Umunyeshuri w'isuku aritwararika kwama arakaraba iminsi yose ashitse kw'ishuri, iyo avuye mu kazu ka s'urw'umwe, niyo atashe agakaraba kubera aba yaramukanije n'abandi bana, ivyo vyari bikenewe ku banyeshuri bose ntihagire uwuvyirengagiza.

Amashuri yo kuri Pawulo mweranda na yo kuri Mikaheri mweranda arabangikanye akenshi na kenshi yo hageze gutaha abanyeshuri bo kuri ayo mashuri barahitanana bamwe barafise n'imodoka nini iza kubatora ikabatahana bakayiriha ku kwezi.

Ishirahamwe rijejwe ivyo kwubaka amabarabara, ryateguye rona ku banyeshuri basanzwe biga ivyo kubaka b'i Kiriri, kugira ngo uwuza gutsinda baze kumuha ubushimwe butandukanye mubwo baje bazanye, kuko bari bavyiteguriye.

Ishure ryisumbuye rigeretse kabiri, riri impande y'irindi shure ritandukanijwe n'ikigega babikamwo amazi, imbere y'ayo mashure hari ibiti bine vy'amashurwe, bishariza ikibuga.

Umunyeshuri ahetse isakosha itukura ari mu kibuga c'ishuri gitemwe imyembe, kandi yiteguriye gutaha hiryayiryoshuri, ariko haca imodoka y'ubwoko bw'utubene i dutoyi ipakiye abantu.

Ishuri ry'igenga ryo mu kinindo ryubatse rigeretse rimwe abo amashuri y'intango biga hasi abo amashuri yisumbuye biga hejuru imbere y'iryo shuri hateye uducurwo twiza cane n'i darapolo iri hagati mu kibuga.

Icirwa c'uyu musi, abanyeshure bize akamaro kibiterwa, gukinira ibidukikije hamwe no kurinda inkukura. Mu mwimenyerezo baciye baja kurondera imivyaro y'ibiti kugira bazotere maze babone gushitsa ivyo bize.

Inzira iva mumashure ija muburaro ,baheruka kuyisubiramwo kuyisiga amabara y'ubururu n'ayera, eka no kuyisakara kuburyo atamunyeshure n'umwe yonyagirwa, imbere yaho hari ikibuga kinini, kirimwo utwatsi turiko turuma, hateyemwo n'ibiti.

Kubera gukubagana kwa Kariwabo, ikiyo c'idirisha c'ishure caramenetse. Umwana no gukurikira mw'ishure biramugora, kuburyo Simoni yama asigara aramusigurira, abandi banyeshure batashe.

Imiduga ine ihagaze mukibuga c'ishure, barindiriye ko abana babo bava mw'ishure ngo babatahane. Iruhande, hari umugabo agiye kwitorera umwana wiwe, kubera akiri mutoyi. Hino yaho, hari abanyeshure bamaze gusohoka, barindiriye ko abavyeyi bashika ngo batahe.

Iyo hageze umwanya wo gutaha hari abanyeshuri bamwe baco abigira inyuma y'ishure bagasamariraho hamwe n'abandi ivyo bira bababatse abavyeyi, kuko abanyeshuri ni bahe canga ubatahireku mwanya bategerezwa gutahirako.

Ishure ririmwo abanyeshure bari mu kibuga, biteguriye gutaha. Hepfo yiryo shure hari ikaburimbo ririko ricamwo imiduga itandukanye n'abantu bariko bararengana ku ruhande.

Imodoka zibiri zinini zo kwiyunguruza, zitwaye abantu ziriko zica mu kibuga, uruhande rumwe rusize isima, urundi ruhande ruteyemwo utwatsi, hirya yaho hateye ibiti birebire cane.

Ishure ryo mwi Rohero rifise ikibuga kinini, hagati murico hashinze idarapo ry'u Burundi, inyuma y'iryo shure hari igorofa nini cane iriko irubakwa, abanyeshure nabo bariko barataha.

Itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'agatandatu umwigisha yaratanze ikibazo kijanye n'ubuhinga kugira abanyeshuri bashobore kwitegurire neza ikibazo kizobahuza n'ayandi mashuri yo mw'ikomine.

Ishuri ry'umwaka w'indwi ,rirashaje kandi k'uruhande rwo haruguru amabati aheruka kuguruka, hirya yaho har'igiti giteye kinini ,munsi y'ico giti niho baterera imyanda, k'uruhande rwo haruguru har'umuntu ariko ararengana, kubera har'akayira.

Ishuri ry'imatana ryubatse ku buhinga bwiza, kandi amashuri yose agenda atonze ku murongo kugira ushikira ishuri ry'umwaka wanyuma burinda kuduga ingazi zitatu, kandi rica rikurikirana n'ibiru vy'umuyobozi mukuru.

Usohotse uva mu kibuga c'ishure hateye igiti ciza cane, ariko hariho agace gatoyi kuruzitiro kabomotse batarasubiramwo. Hirya y'uruzitiro hari isengero rya ekereziya gatorika.

Iyo hageze gutaha, abanyeshure bama basohoka imbere y’abandi, bakaja kurindirira hanze canke mu kibuga. Abo banyeshure baba barambiwe n’icigwa bariko bariga ku buryo bumva batorindira iminota isigaye.

Kariwabo kubera gukunda gusamara yagiye gukina n' abandi bana asiga isakoshi irimwo amakaye imbere y' ishuri ayibagiriraho, impome zaho zifatanijwe n' ivyuma bisize ibara ry’ubururu.

Abanyeshure babiri babakobwa bariko baca hagati mukibuga cumupira wamaboko hirya hubatse amashure nimiduga ihagaze irindiriye niyindi miduga minini yo kungutsa abantu iriko irarengana

Kw' ishuri ryitiriwe ikiyaga Tanganyika ku munsi wo gutanga impamya bushobozi ku banyeshure bahejeje, bararondeye abavuzi b'ingoma eka n'abandi batamba. Abavyeyi bari benshi cane kandi barahimbawe n'ivyo birori.

Iyo ar'iminsi ya nyuma y'igice c'ishure, abanyeshuri barakora ibibazo. Abigisha basigara kw'ishuri bakosora impapuro, bagataha bugorovye. umuyobozi afise umuduga wera, kandi niwe yam'ataha inyuma y'abandi bose.

Iyo abanyeshuri biga basubirayo, hariho abadashobora gutaha mu mihana iwabo kubera ari kure. Abo baca barondera inzu z'uburiro ziri hafi y'ishuri, kugira bafungure, hama babone gusubira kwiga bahaze.

Inyuma y'amashuri yo mu Ngagara harigiti ciza, ariko hariho n'inzira yo mu kibuga icamw’abantu barengana , ivyo birasamaz’abanyeshure iy’abantu bariko bararengana na bo bariko bariga.

Samoya n'iminota cumi, niho abanyeshure baja kw'idarapo kuririmba burundi bwacu, imbere y'uko ivyigwa bitangura samoya n'igice. Hari abanyeshure bashika bacerewe, bamwe bakihutira kwinjira mu mashure, abandi bakishinga gusamara.

Abafundi iyo bariko barasudira imiryango bategerezwa kwambara imyambaro yabigenewe harimwo amataburiya ibirato biduga amarori eka nibifuka kumaboko, ivyo vyose nikugira bikingire.

Inyuma yo guheza amashure hari abanyeshure bahisemwo kuja kwitura ikigo gikora ibijanye nivyokubaza barabakiriye barabaha ibikoresho bakoresha none ubunaho basigaye babizi bakicira n' amafaranga.

Iyo abanyeshure bariko biga icirwa co gukinjika barabaha ibikoresho bikwiye bakaza bagateka hama bahejeje bakaca bafungura ivyo batetse abanyeshure bama bahimbarwa nico cirwa kuko bagenda bafunguye

Abenegihugu bomuri komine tangara bararonse imfashanyo yo kubakirwa ishure rishasha ryakarorero iryoshure ryubakishijwe ivyuma bikomeye kandi baba abagabo canke abagore bose barafasha mukuryubaka

Mu kibanza c'uburiro c'i Kiriri, hari ibifungurwa n'ibinyobwa bitandukanye, umwe wese uko abishaka. Abakozi baho baba baravyigiye, bambaye n'umwambaro mwiza ubaranga. Iyo bakuzaniye ico wasavye, baza baratwengatwenga ku buryo biguhimbara.

Umwana mutoya arikomwe nabo bavukana aho abandi baba bariko birabira amareresi wewe aba ariko asubiramwo gucapa ivyo ariko arabona uwo mwana umwete wiwe uzomutuma ashika kure.

Iyo umwigisha atari mw' ishuri , abanyeshuri, umwe umwe wese yigira ivyashaka. Hari n' umunyeshuri ahora aja imbere gusigurira abandi, ariko bamwe baramukurikirana, abandi bakiryamira, abandi ntibashake no kuvyumva.

Kumunsi wa mbere utangurira indwi, umuyobozi mukuru aragirisha inama abakozi , kugira barabire hamwe ingene iyo ndwi izogenda. Muriyo nama, umwe wese aragira ivyo yiyemeje ,muvyo azokora mu ndwi yose.

Umuhungu n'umukobwa bakundana baduze mwijenda aho barimira icayi kugira babe barirabira ubwiza bw'Uburundi. Bari bafise akuma kabashoboza gufata amasanamu nakandi kuma kabafasha kuraba ibintu biri kure.

Kw'ishure kaminuza ry'Ingozi hageze icigwa c'ubuhinga umunyeshure umwumwe wese abafise imashini nyabwonko yiwe . Kuriryo shure, abanyeshure baho baba baciye ubwenge kuko baronka uko bashira mu ngiro ivyo bize .

Ishuri ry'imyuga ry'i Gitega riheruka kuronka ingabire y'i mashini nyinshi zo gushona kugira bifashe abanyeshure baho. Izo mashini zikozwe mu buhinga bukomeye ku buryo n'abanyeshure bazitangarira.

Ishirahamwe riharanira agateka kazinamuntu muburundi ryagize inama muri iryoshirahamwe hakorayo abazungu babiri bose bariko barabira hamwe icokorwa ngo kugira uburundi hagire igihindutse

Abanyeshure bo kw'ishure ry'ivyizigiro rya Afrika biga mu gisata c'ubuganga baroroherwa iyo hageze imyimenyerezo kuko iryo shure risanzwe rifise ibitaro rifise n'ivyuma bikwiye. Abo banyeshure ntibibagora.

Gukora ibikogwa rusangi ni akarorero umukuru w' igihugu yama atanga kugira atwereke ko mu gushika kure mugihugu dutegerezwa kwama dukora isuku kandi ibikogwa tukiga kubikorera hamwe.

Igihe abanyeshure bariko bariga ingene bokoresha ubuhinga ngurukanabumenyi mu kwiteza imbere, umwigisha yaciye abereka amashusho n'ikiganiro c'uwundi muhinga yabikoze aratera imbere, kandi ashika kubintu bikomeye cane.

Ishirahamwe ry'abakiri bato bize ivy'inyubako niryo ryatsindiye isoko ry'ukubaka ishure ryo mu Rutana. Babikorana umwete n'ubwira bwinshi, kuko inguvu bobo baracazifise.

Ishirahamwe ryabakenyezi girumwete niryo ryatsindiye isoko rya reta ryo gushona ibitenge vyitariki umunani ryukwezi kwagatatu mubihumbi bibi na mirongo itandatu ibitenge nivyumusi mukuru wahariye abakenyezi

Ishure kaminuza ry'igitega kubera ata ma mashini nyabwonko akwiye rifise, iyo hageze kwiga icigwa c'ubuhinga, abanyeshure bamwe baba bahagaze, barabira inyuma ivyo abandi bariko barakora, bakaza barakuranwa, banerekana uko bakwiye kubikora.

Mu higanwa ry’amashure ryo kugira ubukorikori, ishure ry’ivugizo niryo ryabaye ryambere, ryakoze ubukorikori bwo kubaka amazu mu bikarato hamwe n’impapuro, kandi ayo mazu akaba ageretse rimwe, izo nzu uziravye womenga n’izukuri.

Ishirahamwe kerebuka rikora imiryango, rimaze gukora imiryango myinshi barindiriye kuyisiga kugira bace bayigurisha. Iyo bariko barasudira bibasaba kwambara ibibakingira, harimwo ibirato biduga, ibikingira amaboko hamwe n'akantu gakingira mu maso kugira amasase y'umuriro ntabaje indani mu jisho.

Ishirahamwe ry'amagara y'abantu hamwe n'ayandi mashirahamwe abijejwe bakoranye inama kugira barabire hamwe ikibazo co gutorera umuti umugera wa sida. Iyo nama yari ihambaye cane kuko babonye ko mu misi iza hari ibizohinduka.

Icigwa c'uno musi, mwigisha yacigishije yerekana amashusho, abanyeshure nabo bambaye itaburiya, umwe umwe wese afise imashini nyabwonko yiwe, akaza arakurikira, akaca aza gukurikiza ivyo mwigisha amubwiye, mu mashini nyabwonko.

Abapfundiye b'ivyuma baba bafise ubuhinga bwabo bwo kugera bakora ivyuma iyo bakeneye guhindura iforoma y'icuma akanaka babanza gucana umuriro bakagishusha kimaze igishuha bakagihondagura hama w' akabona ku gihindura uko bashaka.

Iyo ishuri rya kaminuza riheze abanyeshuri barandika igitabu hamwa bagatumira abantu bazoza kubashigikira ku musi wo ku gisoma, kuri uwo musi abigisha barahamanota abanyeshuri bivanye n'inyifato bagize canke ubuhinga bashizemo mu kwandika ico gitabu.

Kw'ishure ryigisha ivyo gukinjika, babigisha kwama bafise isuku. Gutegurana imfungurwa isuku rikwiye hamwe n'ugutekesha amavuta make kugira ntivyonone amagara y'abantu. Ukibona ivyo bifungurwa uca ugira akayabagu.

Icigwa c'icongereza kirakunda kugora abanyeshure bamwebamwe. Bisaba ko batahana ibitabu bakaja gusomera mu hira, kugira nibakibona kigarutse mw'ishuri, baze bibuke ko cari muri rya ryungane basoma.

Ishuri kaminuza ry'ubuhinga ririmwo n'abazungu, iyo umwigisha ariko arigisha abereka amashusho, uwo muzungu yama afise umukobwa ashaka ko bicarana kugira aze aramuvugisha.

Umuhinga muvy'ubuvuzi niwe yagirishij' inam' abaganga kugira barabire hamw' icoboshikako, mubijanye nibiza biriko biraduka, iyo nama yitabiriwe n' abantu benshi kandi bizeyeko har' ikizohinduka.

Insamirizi n’imboneshakure vy’ihihugu c’Uburundi biheruka kuronka infashanyo ivuye mubushinwa, iyo nfashanyo ikaba yarigizwe n’ivyuma vyo gufata amasanamu . Umukuru w’igihugu c’Uburundi hamwe n’umuyobozi wiyo mboneshakure bararyohewe gose.

Icirwa c'uno munsi nico kwereka abanyeshure ukuntu bakor'imodoka, umwe muribo yabanje kuzana agakorsho ko gupimisha, hama arabereka ko imbere yo gutangura kuyikora ,utegerezwa kubanza kumenya ikibazo aho kiri.

Kuri kaminuza bariko biga icirwa cubuhinga umwewese abafise imashini nyabwonko imbere yiwe ariko niyo bagize Ikibazo bashobora kubaza mwigisha hama mwigisha akabasigurira

Abanyeshure bo muri kaminuza ya reta, bagize inama ku bijanye n'ingene bafungura. Bavuga ko basigaye bafungura imfungurwa zike kandi naho nyene zidakwije ibisabwa. Ivyo vyashikirijwe mu nama yabaye kuri uwu wa kabiri.

Mu ngabire ishuriro mu kamengere heruka kuronka harimwo igikoresho co gukata ivyuma kigaheza kikabisena neza iyo ngabire yarabahimbaye cane, kubera batari bafise icuma gisena ibindi.

ishure ryimyuga ry'isumbuye ryo mu Kayanza, iyo bariko bariga gusudira babereka ko bakwiye kwambar' ibikoresho bikwiye bibakingir' amaboko, amaguru, mu gikiriza hamwe no mu maso cane cane.

Abanyeshuri bariko biga ivyo kwubaka bambaye imyambara bafasha mu kazi kabo harimwo bamataburiya inkofero zo ku mutwe hamwe n'ibirato vyabigenewe barose n'ibikoresho vyo gupimisha ku buryo vyose bikorwa neza.

Ishure ryisumbuye ryo mwirohero ririko rirubaka ikibanza kinini co gukoreramwo inama. Inama zahora zibera hanze kuko atashure rihari bokwirwamwo bose, ariko ubu nibaryubaka inama zizohora zibera murico kibanza gishasha.

Ukwiga ivyirwari canke n'umuyaga nkuba ategirizwa kuba hari amatara hamwe n'ivyumu babifasha kugira abapime umunyeshuri wese abwirizwa kuba yambaye imputu zimupfuka n'ibirato vy'ubugara hamwe n'ikintu gikingira ku mutwe.

Ishuri rya kaminuza ry'icongereza ryo mu gigobe ifisa intebe n'utumeza vy'abanyeshuri vyiza cane, kuko babihawe nk'ingabire n'abongereza abanyeshuri bigawamerewe neza, kandi umwe wese abafise imashin'i yiwenyabwonko.

Ishure Kaminuza rya Reta ryo Kumutanga riragutse cane kandi ryigako abanyeshure beshi. inyuma yumutaga niho abanyesgure baja gusubiramwo ivyo bize, iyo badafise ivyo biga.

Ishuri yigisha gukinjika ifisi igikoni ciza amasafuriye ameza eka n' umwambaro w'abakozi usa neza icirwa cuno musi cari co kubereka ukuntu botsifi wakoresheje akamashini kabigenewe.

Ishuri ry'imyuga ntirikumira abahungu canke abakobwa vyose biva ku mwete ufise. Abariko barakata ivyuma bakoresha ubuhinga bwabigenewe hamwe n'amamashini kandi bakuzuzanya.

Kuri kaminuza y'Uburundi abanyeshure bararindiriye ko bakora ikibazo, umwigisha nawe yari yagiye gusohora impapuro bakorerako ico kibazo. Umwigisha ariko arazana za mpapuro, abanyeshure nabo batanguye kugira ubwoba.

Ishirahamwe NKOMEZA ryaragirishije inama ugwaruka kugira babigishe ko bakwiye gukora ibikorwa vyokwitez'imbere. Iryoshirahamwe ryariko rirabasigurira ko bakwiye gukura amaboko mumpuzu bagakora utwabo badahanze amaso reta.

Ishuri kaminuza ry'imwaro rirahurumbirwa cane kuko ryubatse neza, har'utuyira duca hagati tuja mu mashure dukikijwe n'amashurwe menshi kandi hagati harimwo ishurwe rimeze nk'ikigazi, iryo shure ni ryiza gose.

Ishure kaminuza ryumuco muburundi ryagize amahiganwa yo kurondera umukobwa wambere mwiza kuriryo shuri benshi baje mwihiganwa bazi ko baraba ubwiza ariko nico batari bamenye nuko baraba ubwenge kurunsha nibindi

Abanyeshure bisumbuye bishure ryimyuga bariko bigishwa ingene basudira ivyuma ibikoresho bakeneye aba ari ivyuma amamashine hamwe nimyambaro bambara ibakingira kugira ntibagire ico baba

Abanyeshuri bo kw'ishure rya kaminuza ryigenga mu kigobe, iyo bariko bariga mwigisha arabaha umwanya wokubaza ibibazo, bose baratekana bakumviriza kugira batahure neza ico umunyeshure yashatse kubaza, n'inyishu umwigisha amuha.

Ishure rya kaminuza ryibiyaga binini, ryigako abanyeshure benshii cane.mu mwaka wa mbere hari nigihe umwigisha bimusaba ko arondera ivyuma bimufasha kuduza ijwi kugir'abanyeahure bicaye inyuma bashobore kumwumva.

Muri kaminuza iyo bariko barakora ikibazo, umunyeshure uwariwe wese aba yicaye kuntebe yiwe imbere yiwe ku kameza hari impapuro ziriko ikibazo impapuro yandikako, ikaramu hamwe n'agaca murongo, umwigisha aba ahagaze imbere kugira acunge kwatawuriko ariba.

Muri kaminuza, mu gisata c'ubuganga, hageze ko bashira mu ingiro ivyo bize, haba hari igishushanyo kimeze nk'umuntu nico bigirako. Barabereka uko batera urushinge baciye kuri ico gishushanyo nyene.

Bariko bigisha abanyeshuri uko bakora imodoka, bayiteretse hejuru ku vyuma barayiduta hejuru kugira babone ingene bashobora kuyikora munsi. Abanyeshuri bamwe vyabasamaje kuko batari bwabibone.

Abanyeshuri bigikiriri mu gisata co kwubaka bambaye itaburiya z'ubururu n'udukofero dutukura utundi dusa n'umuhondo mu cirwa cuno musi bariko babigisha uko bakwiye kubanza gupima bashingakarimbi imbere yo gutangura kwubaka.

Abanyeshuri bo ku ishuri ry'isumbuye rya yosefu mukozi baraciye ubwenge mu bijanye no kumenya guhindura ivyuma vy'imodoka, iy'imodoka yo ku ishure Igwaye ntawundi mufundi biriwa bararondera ko abo banyeshuri babikora neza.

Ishirahamwe ry’imyuga ryigisha abanyeshure gukora ibirato iheruka kubagurira, umwambaro ubaranga usa n’ubururu. Iryo shirahwe risigaye rishoresha ubuhinga bukomeye mu gushona ibirato vyiza kandi n’abazungu baraje kubagendera bagenda babikunze barabigura.

abahinga muvyo gutuma tuma nakamakuru batagerezwa kwama bafise ivyuma bikwiye ishuri ry'igitega riheruka kuronka imfashanyo y'ivyuma bishasha rihawe n'abazungu ari mwivyuma bitandukanye imashini yabwonko eka n'icuma gifasha gufata amasanamu

Kw'ishure ry'ubuhinga hariho icumba bakoreramwo amajwi kiba kirimwo ivyuma bitandukanye harimwo imashini nyabwonko eka n'ibindi vyuma bifasha kugira baduze ijwi canke barimanure, canke bakuremwo ibindi bintu vyumvikana bidakenewe.

kw'ishurwe rya kaminuza abahinga baje kugendera iryo shure, kugira barabingene abanyeshuri bakoresha imashini bahawe nk'ingabire harimo n'imashini nyabwonko. Abo bashitsi babakiranye iteka kandi baberetse vyose uko bimeze.

Ishirahamwe twiyungunganhe ry'abagore bo kumusaga, baheruka kuronka ama mashini yo gushona atari make, ayo ma mashini yarabafashije kuko baheruka kuronka ibitenge vyogushona, kandi vyohavuye bicererwa kubera ubukene bw'ama mashini.

Kanyange gukinjika imfungurwa zitandukanye biramuhimbara cane kandi akanezerererwa abantu bafungura ivyo yatetse. Iyo abibazaniye aza aratwengatwenga yambaye umwambaro wera hamwe n'agakofero.

Ishuri rya leta ry'imyuga ryisumbuye mu Kamenge, barabigisha uko bashobora gukora ivyuma bakabihindurarira iforoma, bakabimanyura canke bakabigira birebire. Ivyo vyose biva ku buhinga basanzwe bafise n'ivyuma vyabigenewe bikomeye.

Petero akiri mu mashuri y'intango, umwigisha yarakunda kumukarira ko asamara kuko aravye hirya gato yasanga ariko aracapa. Ubu ivyo gucapa vyahavuye bimuviramwo umwuga, kandi abikora neza rwose.

Abanyeshuri bo kw'ishuri rya kaminutsa ro mw'irohero bariko bakora ikibazo c'igiswahiri babategetse gushira amasakoshi hasi kugira nihagira ivyo biba bamwe banu si vyo bandika abandi baguma baraba hejuru, kuko babibuze.

Ku bitaro vyi Kibuye, hari abanyeshuri bavuye ku mashuri atandukanye, baje gusaba imyimenyerezo kugira bashire mungiro ivyo bize abo banyeshuri abaforoma barahetse abakazi abarigisha umwe umwe mpaka babimenye.

Inyuma yo guheza kwiga igisata co gutuma atuma n'akamakuru birasaba kuja kugira imyemenyerezo aho bisaba kuba hari imashini nyabwonko heka n'ibindi bikoresho vyose bifasha kugira ngo amajwi asohoke n'ubuhinga butandukanye.

Muri kaminuza umwigisha aratanga igikorwa co gukorera hamwe mu migwi, hama umugwi umw'umwe ukaja imbere gusigura ivyo wakoze. Abandi bari mu ntebe bategereza kwumviriza kugira batahure ko ivyo bakoze bihuye nivyo umwigisha yatanze.

Umwaka wambere wa kaminuza mugisata cuburimyi umwigisha yahejej kwigisha yatanze umwanya wo kubaza ibibazo umunyeshure umwe wumukobwa niwe yabajije bose baramutega ugutwi kugira batahure

Hageze icigwa kijanye nivy' umuyagankuba baratanga umyimenyerezo kugira barabe ko abanyeshuri babitahura baraguha intsinga amatara nomubikoresho vyose bishoboka kugira baze kwatsa barebe ko amatara yaka.

ishure ry' uburaro ryi Gitega ryubakishijw' ubuhinga bukomeye rikaba rifis'inkingi z' ivyuma zisiz' amabara y'umuhondo, ayirabura, nay' ubururu, abavy' iyo baje kurab' abana barafis' akazu k' ivyatsi bashikiramwo kar' imbere y' ibiti bikikuj' iryo shure.

Ishure ry'imyuga ririmwo amamashini n'abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bambaye amatabururiya n'ubupfukamunwa bubafasha gukingira imicafu bariko biga gukora ibirato vy'ubwoko bwose harimwo ivyo abagabo n'ivyo abagore.

Ikigo c'ubuhinga cakiriye abanyeshure baje mumyimenyerezo, nokuraba ingene bakoresha imashini zaho, kugira uzikoreshe bigusaba umwambaro ufuka hose, hamwe n'ikintu gikingira amaso, izo mashini bazirosek'ingabire.

Rimwe mu mwaka haraba inama y'abavyeyi barereye kishuri kigenga ry'igiteka abaserukamwe nama n' abavyeyi baserukiye abandi kugira barabire hamwe kw indero y'abanyeshuri babimeze.

Umwigisha arikumwe n'abanyeshure bane baje mu myimenyerezo, bambaye umwambaro wera, amakaruvati hamwe n'amataburiya y'urwatsi rubisi, bariko bararaba uko bashobora gupima imigera y'ingwara.